Imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini. Abavela kugatsha elibona ngokumemetheka kwemkhuhlane engelaphekiyo bahamba behlaba abantu amajekiseni okuvikela imikhuhlane enjengaleyo.

Umntwana othontiselwa umuthi owokuvikela imikhuhlane engalaphekiyo. Abazali kumele bahambise abantwana esibhedlela, ukuze beyevikelwa emikhuhlaneni ebamba abantwana, engalaphekiyo.

Abavela kugatsha lwezempilakahle ,balomhlangano wokuncedisana mayelana ngemikhuhlane engalaphekiyo .Babonisana ukuthi bangavikela kanjani abantu , emkhuhlaneni eminengi ehlanganisela leyo engalaphekiyo.

Ubaba osebenza ugatsha olubona ngemkhuhlane engalaphekiyo ufundisa abantu ukuthi bangazivikela kanjani emkhuhlaneni engalaphekiyo. Imkhuhlane leyi iyingozi ebantwini

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi noma kubani, okuhlanganisela abantwana abancane Abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esibhedlela, ukuze behlatshwa amahekiseni okuvikela imikhuhlane engalaphekiyo.

Imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini. Abavela kugaja lwezempilahle bahamba behlaba abantu bebavikela emkhuhlaneni engalaphekiyo.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini njalo iyamemetheka umhlaba wonke. Abantu kumele bafundiswe ukuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo. Njalo kumele bahambe ezibhedlela ukuze bavikelwe emkhuhlaneni enjalo.

Imikhuhlane engalaphekiyo ithwalisa abantu nzima bantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela ukuze beyehlatshwa amajekiseni okuvikela imkhuhlane engalaphekiyo

Ugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo. Lukhuthaza umphakathi ukugeza izandla, ikakhulu uma bengakadli kumbe bevela ezambuzini, ukuze bazivikele emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo bahamba behlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane ongalaphekiyo. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahambe beyehlatshwa.

Emazweni wonke jikelele imikhuhlane engalaphekiyo ihlukuluza abantu kakhulu. Abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo bafundisa abantu ukuthi bangazivikela njani emikhuhlaneni leyi

Ukuhlanzeka kuvikela abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engakaphekiyo lufundisa abantu ukugeza izandla besebenzisa imithi

Imkhuhlane engalaphekhiyo iyingozi ebantwini. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahambe ezbhedlela besiyahlatshwa amajekiseni okuvikela imkhuhlane engalaphekiyo.

Abantu abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemkhuhlani engalaphekiyo. Bathwele isidumbu somuntu obulewe ngumkhuhlani ongalaphakiyo.

Abantwana beskolo esemfundo yaphansi, eprimary. Banatha amanzi, bethatha ethankeni. Amanzi kumele abengamanzi ahlanzekileyo. Ukuze abantwana bengabanjwa yimikhuhlane.

Abantwana abancane esikolo semfundo yaphansi bahlezi benze isigombolozi. Abantwana bahamba esikolo besiya funda kodwa bathanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo

Umama ukotshoza amanzi, amanzi ayimpilo ebantwini. Asetshenziswa imsebenzi eminengi efana lokupheka, ukuwatsha ukunatha lokunye okwenza impilo ibenhle.

Umama uphethe umntwana enyaweni udokotela uthontisela umuthi emlonyeni womntwana abantwana bathontiswela imithi uvikelwa emikhuhlaneni eminengi eminye yakhona engalaphekiyo

Abantu abanengi bomama labobaba bahlezi emabhentshini ezibhedlela. Bamelelu ukungena ezibhedlela. Abantu abanengi babulawa yimkhuhlane etshiyeneyo.

Untombazana ugeza izandla empompini. Amanzi ayimpilo njalo asebenza imisebenzi ehlukeneyo ehlanganisela ukugeza, ukuwatsha, ukupheka, ukunatha kumele alondolozwe amanzi.

Ugatsha olubona ngokuhlanzeka kwamanzi asetshenziswa ngabantu bahamba befakela abantu impompi zamanzi ukuze bathole amanzi ahlanzekileyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvukilwa kwemikhuhlane etshiyeneyo bafundisa abantu ukuthi bangaziphatha kanjani ukuze bazivikele emikhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemkhuhlane engelaphekiyo basemhlanganweni bafundisana ngokuthi bangayivikela kanjani imkhuhlane enjalo ebantwini.

Abantu abanengi emakhaya bakha amanzi endaweni ezikhatshana lemizi yabo umphakathi sukhala ku hulumende ukuthi ugejelwe imigodi kumbe bafakelwe izikotsho duze lemizi yabo

Eskolo semfundo yaphansi ,kulombalisi okha amanzi empompini lomntwana weskolo omncane. Amanzi ayimpilo asetshenziswa ezintweni ezinengi.

Umama ophethe umntwana omncane, umama ufake isivalamlomo ukuze azivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela emkhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi e primary bakha amanzi empompini, abanye bageza izandla, amanzi ayenza abantu behlale behlanzekile

abafundi abafundela umsebenzi owokuba ngabomongikazi bayafunda belamabhuku ezinyaweni zabo

Esikolo semfundo yaphansi kulabantwana abakha amanzi empompini abanye bageza izandla. Amanzi ayimpilo, asetshenziswa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo.

Ugogo ophekayo ,ekhanya ejabulile .Ukujabula kuhle ngoba kuyakuvikela emkhuhlaneni eminengi. Abantu bayakhuthazwa ukuthi behlale bejabulile ukuze bazivikele emkhuhlaneni eminengi.

Empilweni, kwesinyi skhathi abantu bakhathazeka emoyeni kakhulu. Kuhle uma bangathola abantu ababaduduzayo ukuze bakhululeke emoyeni.

ubaba omileyo eyame umduli ubaba utshengisela ukukhathazeka kakhulu emoyeni lasenqondweni zakhe aabantu bakhuthwa ukudinga usizo uma kukhona okubahluphayo

Ngumama ogqoke isiketi leyembe elamabalabala, uhlezi endlini eyakhiwe ngodaka okutshengisa ukuthi kusemakhaya.

Esibhedlela kunengi okusetshenziswa esibhedlela. Imtshina, amafutha, amaphilisi, lamathulusi amancane. Konke kutholakala esibhedlela njalo kuncedisa odotokotela uma beselapha abantu.

Imibheda etholakala ezibhedlela leminye imitshina esetshenziswa ezibhedlela , kulungiswe ngezinga eliphezulu ukuze kube lula uma kusetshenziselwa abantu abagulayo.

isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu isibhedlela sihamba abantu abanengi abagulayo abanye bahamba besiyafundiswa ngokuzivikela emkhuhlaneni emnengi kuhle ukuthi abantu behambe esibhedlela uma bengezwa kuhle

Imikhuhlane isiminengi ebantwini yikho ubona abantu libanengi ezibhedlela bedinga ukwelatshwa abanye bedinga ukwelulwa ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso otshengisa abantu ukugeza izandla uma bevela ezambuzini . Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bageze izandla uma bevela ezambuzini ukuze bazivikele emkhuhlaneni.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu abantu abanengi bahamba esibhedlela uma begula. Lokhu kwenza imikhuhlane lobuhlungu kudede.

Abavela kugaja lwezempilakahle bahamba befundisa abantu ukuzivikela emkhuhlaneni eminengi. Njalo bahamba bebanikeza imithi yokuzivikela emkhuhlaneni.

Esibhedlela esikhulu kulamabhakane abhaliwe etshengisa abantu Indawo ezitshiyeneyo ezilatshwa imikhuhlane etshiyeneyo

Isikolo esifundisa okupathelane lezempilakahle siyakhwe kuhle kakhulu. Omongikazi labomongi bafundela ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abahlanganisela amadoda labomama bahlezi ezitulweni bafundiswa ngemikhuhlane eminengi ngokuziphatha kahle ukuze imikhuhlane ingababambi

Ugaja olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo, langokuphila kuhle kwabantu. Lukhankasa lufundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni, ngokuziphatha kuhle ukuze imikhuhlane ingababambi.

Esibhedlela esikhulu abantu abanengi babuthene balalela umama okhuluma ngemikhuhlane eminengi lokuthi abantu bangazivikela kanjani emikhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu .Abagulayo bahamba besiyadinga usizo uma egula imkhuhlane etshiyeneyo abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela uma bengezwa kuhle .

Izibhedlela sezizinengi kumhlaba wonke jikelele abantu abanengi sebegula imkhuhlane eminengi kakhulu njalo etshiyeneyo bahamba ezibhedlela besiya latshwa imkhuhlane.

Abantu abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyathenga imithi lamaphilisi ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu okunjengamasepa lokudla kwabantwana .

Isibhedlela esiyakwe kuhle kakhulu, esibhedlela lesi sikhulu njalo selapha imikhuhlane atshiyeneyo. Abantu bahamba esbhedlela uma begula, besiyadinga ukwelatshwa.

Esibhedlela kuhamba abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo labanye abalezinyawo ezibuhlungu. Bahamba esibhedlela ukuze beyethola usizo

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu esifundisa omongikazi labomongi. Isikolo lesi silebhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ibizo lesikolo.

Esibhedlela esikhulu abantu abanengi abalande ukuzelatshwa bame emnyango wesibhedlela bemelele ukungena phakathi ,imikhuhlane isiminengi kakhulu abantu abanengi sebegula.

Ibhakane elikhulu. Elifakwe esibhedlela esikhulu. Lapho okwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo. Ibhakanee libhalwe ibizo lesibhedlela.

Abantu abahlanganisela obaba labomama bahlezi ezitulweni bemelele ukungena esibhedlela abantu bayagula babulawa ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Isibhedlela lesi sikhanya sisikhulu. Abantu abanengi bahamba ezibhedlela uma begula abanye besiyadinga ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Abasakhulayo abasebenza kugatsha lwezempilakahle bafundisa abantu ngokumemetheka kwemkhuhlane etshiyeneyo bebafundisa njalo ukuthi bazivikele njani.

Esibhedlela kulemota emhlophe ethwala abantu abagulayo, imota leyi iyenza kubelula abantwini abagulayo ukufika esibhedlela, ngemva kwemota ethwala abagulayo kulebhasi lemota encane.

Esibhedlela abantu abaningi abagulayo bahamba esibhedlela besiya dinga usizo babonwa ngodokotela balatshwe imikhuhlane yabo.

Isibhedlela esikhulu, esiyakhwe ngezitina ezibomvu. Esibhedlela lapha kule wheelchair esetshenziswa ngabantu abagogekileyo abangakwanisi ukuhamba.

Esibhedlela esikhulu kume imota , ethwala abantu abagulayo , isibhedlela lesi siyakhwe kuhle kakhulu njalo abantu bahamba esibhedlela besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo

Isibhedlela esikhulu esiyakhwe kuhle kakhulu. Abantu babuya esibhedlela bezodinga usizo ikakhulu abagulayo. Abanye balanda ukuzobona abagulayo.

Imithi lamaphilisi, ezibhedlela ikakhulu ezinkulu kutholakala indawo ethengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu abagulayo.

Ezibhedlela ezinengi kutholakala odokotela abanengi abayelapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo abantu bahamba ezibhedlela besiya phathiswa ngodokotela

Esitolo esithengisa izinto ezisetshenziswa ngabantu ikakhulu abagulayo ezinjengamaphilisi imithi amasepa lamafutha

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi. Amaphilisi lemithi kufakwe ezintweni ezitshiyeneyo ezihlanganisela amabhokisi, amagabha lezigubhu. Kulomama omileyo othengisayo imithi lamaphilisi.

Umongikazi uthatha ubaba igazi ukuze abona uma lingela umkhuhlane. Kuhle ukuhamba esibhedlela usiyahlolwa ngoba yikho lapho okubonakala khona ukuthi ubulawa kuyini.

Umfana ogulayo esbhedlela. Esbhedlela kusetshenziswa imtshina etshiyeneyo. Umfana uhlonywe intambo zomtshina umzimba wonke, odokotela basebenzisa imtshina etshiyeneyo umabeselapha abantu.

Abavela kugaja lwezempilakahle, ikakhulu ababona ngokwemikhuhlane engalaphekiyo, basenza ndawonye ukuze bekwanise ukuvikela imikhuhlane engalaphekiyo ebantwini.

Esbhedlela abantu abanengi bahamba esbhedlela uma bengezwa kuhle. Abanye bahlolwa igazi ukuze bebone ukuthi lihamba kuhle yini emzimbeni womuntu.

Umama ohlolwa ukuhama kwegazi emzimbeni. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela besiyahlolwa ukuthi igazi lihamba njani ukuze bebekwazi ukunikezwa amaphilisi ahambelana lalokhu okwenzakala emzimbeni yabo.

Umfanekiso womuntu onatha umuthi abantu abanengi ababulawa yimkhuhlane wesifuba banatha imithi ukuze behlise ubuhlungu.

Abavela kugatsha lwezempilakahle .Bahamba befundisa abantu ukuziphatha kahle lokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo Imikhuhlane eminengi ihlukuluza abantu kakhulu .

Esibhedlela abantu abanengi ababulawa yimikhuhlane engalaphekiyo bahanjiswa esibhedlela. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela emikhuhlaneni engalaphekiyo ngoba iyingozi.

Imitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Imitshina le isetshenziswa ezibhedlela imisebenzi etshiyeneyo. Eminye iyahlola imikhuhlane , eminye iyasetshenziswa uma kuphekwa amaphilisi.

esibhedlela odokotela ababili bancedisana ukwelapha umuntu ogulayo olele embhedeni abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bengezwa kuhle

Abavela kugaja lwezempilakahle bahlola abantu ukuthi igazi labo lihamba kuhle yini emzimbeni. Abantu kumele babekwazi okwenzakala emzimbeni yabo ukuze bathole usizo ezibhedlela

Esibhedlela kulendawo lapho okuphekwa khona amaphilisi lemithi sawlokukhangela khona imikhuhlane etsheneyo kusentshenziswa imitshina emikhulu.

Abantu abasebenza esibhedlela lapho okulungiswa khona imithi lokuhlolwa khona imikhuhlane basebenzisa imitshina emkhulu kakhulu.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esbhedlela. Odokotela basebenzisa imtshina emikhulu ikakhulu uma behlola imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Umtshina omkhulu kakhulu osetshenziswa esbhedlela. Imtshina ilomsebenzi etshiyeneyo. Eminye imtshina isebenza ukupeka amaphilisi lemithi ezibhedlela.

Imitshina emikhulu etholakala ezibhedlela. Eminye isetshenziswa ukupheka amaphilisi lemithi Abantu banatha amaphilisi uma begula.

Endlini lapho okuhlolwa khona igazi ukuze libonakale ukuthi lilomkhuhlane kumbe hayi kulemitshina emkhulu esetshenziswayo ngodokotela abantu abanengi babanjwa imikhuhlane uma igazi labo lingahlolwa.

Esbhedlela eskhulu kulendawo elemtshina emnengi emikhulu esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane emnengi emzimbeni yabantu.

Esibhedlela umongikazi uhlezi esitulweni uyabhala ngemva kwakhe kulombheda lezinye izinto eziphuzulu kombheda. Esibhedlela abantu bahamba besiyakwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela esikhulu kutholakala umtshina othatha imifanekiso yabantu emzimbeni yabo ukuzecbabone imikhuhlane ehlupha abantu emizimbeni yabo.

Esibhedlela kulomongikazi ohlezi esitulweni uyabhala ngemva kwakhe kulemibheda elalala izigulane ezigula kakhulu

Isibhedlela sabantwana labomama omama balethatha abantwana abancane esibhedlela ukuze behlatshwe amajekiseni wokuvikela imikhuhlane engelaphekiyo ebamba abantwana.

Esibhedlela sabantwana labomama esiyakhwe kuhle kakhulu. Siyakhwe ngezitina ezibomvu. Omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esibhedlela ukuze beyevikelwa emikhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Isibhedlela sabantwana labomama, omama abanengi bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esibhedlela besiya hlatshwa amajekiseni okuvikela imkhuhlane yabantwana.

Isbhedlela sabantwana labomama, abantwana abanengi bahanjiswa ezibhedlela ukuze beyehlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane engalaphekiyo.

Ezbhedlela ezinengi kulendawo lapho okukhangelwa khona omama labantwana. Abantwana behlatshwa amajekiseni okuvikela imkhuhlane engalaphekiyo.

Izibhedlela ezinengi zilemitshina emikhulu etshiyeneyo, ephathisa odokotela uma beselapha abantu. Abantu abanengi abagulayo bahamba beselatshwa ezibhedlela.

Umutshina otholakala esibhedlela oyandise ukusetshenziswa ngodokotela, abantu abanengi abahamba ezibhedlela basetshenziselwa imitshina ukuhlolwa imikhuhlane emzimbeni yabo.

Ezibhedlela kutholakala imitshina etshiyeneyo ephathisa odokotela uma beselapha abantu. Izibhedlela ezinengi zikhuthazwa ukuthenga imitshina ukuze abantu besizakale.

Amathulusi asetshenziswa ngoDokotela eSbhedlela , oDokotela basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo uma beselapha abantu abagulayo.

Amathulusi amancane asetshenziswa ngodokotela esibhedlela .Odokotela abanengi basebenzisa amathuluzi uma behlinza abantu

Amathuluzi asetshenziswa esibhedlela manengi kakhulu ayimihlobo etshiyatshiyeneyo. Odokotela basebenzisa amathuluzi uma behlinza abantu.

Iframatshina esetshenziswa ukuthwala imithi lamaphilizi lokunye okusetshenziswa esibhedlela iyenza kube lula ukuthi izibhedlela zithole izinto zokusebenzisa

I wilitsheya esetshenziswa ngabantu abagulayo kumbe abagogekileyo esibhedlela. Abantu abanengi bahamba ezibhedlela besiyathola usizo ezintweni ezitshiyeneyo

Esibhedlela kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo, okunye kuhlanganisela ingubo, lokunye osetshenziswa ngabagulayo. Abantu abanengi abahamba esibhedlela, bathola kulezinto ezokusebenzisa.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela. Amathuluzi lawa atshiyene, kodwa ahlanganisela izigelo. Odokotela basebenzisa amathuluzi lawa uma behlinza abantu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kutholakala imtshina etshiyeneyo njalo ilomsebenzi etshiyeneyo. Eminye imtshina isetshenziswa ukuphekha amaphilisi, eminye isetshenziswa ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo.

Umtshina otholakala esibhedlela. Esibhedlela kutholakala imtshina etshiyeneyo njalo esebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye imitshina isebenza ukupheka amaphilisi.

Imitshina emikhulu etholakala ezibhedlela isetshenziswa imisebenzi eminengi kakhulu eminye isebenza ukuhlola umkhuhlane ebantwini, eminye isebenza ukupheka amaphilisi lemithi

Umtshina otholakala esibhedlela. Imitshina eminengi isetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu abagulayo, eminye isetshenziswa ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela. Odokotela basebenzisa amathulusi amanengi ikakhulu uma behlinza abantu.

Umtshina osetshenziswa ezbhedlela. Esibhedlela kutholakala imtshina emnengi eyenza umsebenzi wabomongikazi kumbe odokotela ubelula.

Imitshina isebenza imisebenzi emikhulu kakhulu ebantwini abagulayo ezibhedlela kutholakala imitshini emikhulu eminengi esentshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu abagulayo

Amathulusi amancane atholakala ezibhedlela. Amathulusi lawa asetshenziswa ngodokotela uma behlinza abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo.

Amathulusi asetshenziswa esibhedlela . Amathulusi lawa asetshenziswa ngodokotela ikakhulu abahlinza abantu. Amathulusi ayenza umsebenzi wabodokotela ubelula.

Amathulusi asetshenziswa esbhedlela. Amathulusi anjengalawa ayandis' ukusetshenziswa ngodokotela uma behlinza abantu. Abantu abanengi abagulayo bahamba esbhedlela.

amathulusi atholakala ezibhedlela amathulusi lawa ahlanganisela izigelo asetshenziswa ngodokotela ikakhulu uma behlinza abantu

Amathulusi asetshenziswa esbhedlela, esbhedlela Kusetshenziswa amathulusi atshiyeneyo, oDokothela bayandisa ukusebenzisa amathuluzi uma behlinza umuntu.

Umitshina otholakala esibhedlela imtshina ilemisebenzi etshiyeneyo esibhedlela eminye Imitshina isetshenziswa ukubhala mayelana lomuntu ogulayo ukuthi ubulawa ngumkhuhlane onjani njalo ulapheka kanjani.

Umtshina otholakala ezibhedlela . Izbhedlela ezinengi zilemtshina etshiya tshiyeneyo njalo eyenza imsebenzi etshiyeneyo. Odokotela basebenzisa Imtshina ukuze umsebenzi wabo ubelula .

Ezibhedlela ezinengi kutholakala imitshina eyimihlobo etshiyeneyo esingayazi ukuthi eminye isebenzani kodwa iphathisa kakhulu odokotela uma beselapha abantu.

Ubaba ogulayo kakhulu ulele embhedeni esibhedlela, udokotela ulalela ukutshaya kwenhliziyo kababa ogulayo esebenzisa umutshina.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kutholakala imitshina eminengi esetshenziswa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo.

Umtshina osentshenziswa esibhedlela esibhedlela kutholakala imitshina eminengi odokotela basebenzisa imitshina uma behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina etholakala esibhedlela, esibhedlela kutholakala imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela, esibhedlela kutholakala imitshina eminengi esetshenziswa uma odokotela beselapha abantu.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngo Dokotela uma beselapha abantu. Omunye umtshina usetshenziswa ukuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela ,esibhedlela kutholakala imitshina eminengi njalo isetshenziswa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo .

Ithulusi elisetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kutholakala amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esibhedlela .Usendaweni lapho okulungiswa khona imithi . Umtshina i usetshenziswa ukufaka imithi emambodleleni.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kutholakala imitshina etshiyeneyo, esetshenziswa ukulungisa imithi, lokuhlola imikhuhlane emizimbeni yabantu

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela umtshina lo ulalapho okulala khona umuntu uma ehlolwa umkhuhlane, abantu abanengi bayahamba esibhedlela uma begula.

Isigelo esisetshenziswa ngodokotela esibhedlela odokotela basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo ikakhulu nxa behlinza umuntu

Imtshina esetshenziswa esibhedlela isetshenziswa ngabantu abagulayo kumbe isetshenziselwa abantu abagulayo. Ihlanganisela iwilitsheya esetshenziswa ngabangakwanisi ukuhamba.

Amathulusi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, odokotela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo ikakhulu ma behlinza abantu.

Amabhokisi lamatshubhu awemithi. Abantu bakhuthazwa ukuthi bangathenga imithi babale okubhalwe emabhokisini kumbe emagabheni omuthi, ukuze babekwazi ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

imbodlela yomuthi ,abantu bakhuthazwa ukuthi uma bengakasebenzisi imithi ,ikakhulu eyokunatha babale okubhalwe emambodleleni kumbe emabhokisini awemithi ukuze babe kwazi ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo, amanye alapha imkhuhlane, amanye angezelela igazi emzimbeni yabantu, amanye asebenza ukuthi amasotsha omzimba akwanise ukusebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Amagabha awamaphilizi lemithi, abantu abanengi abagulayo bahamba esibhedlela kumbe ezitolo besiyadinga amaphilizi uma bengezwa kuhle.

Ibhokisi lembodlela yomuthi abantu abalemkhuhlane wesifuba kumbe abakhwehlelayo banatha umuthi ukuze kwehle kumbe isifuba lokukhwehlela kudede abantu bakhuthazwa ukuyathenga imithi ezitolo kumbe ukuyethatha ezibhedlela uma begula.

Abantu abanengi abayendise ukuba lesikhwehlela esiwomileyo, bakhuthazwa lababantu ukuyathenga imithi ukuthi isikhwehlela sabo sidede kumbe siphele. Imithi iyasebenza kuhle uma abantu bangayisebenzisa kuhle.

Umuthi wokukhwehlela abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wesifuba badinga umuthi esibhedlela kumbe ezitolo ukuze benathe besile.

Amaphilisi atshiyana ukusebenza kwawo. Amanye amaphilisi asetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni amanye asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emzimbeni.

Igabha lamaphilizi abantu abanengi basebenzisa amaphilizi, abanye basebenzisa ukwelapha imkhuhlane abanye basebenzisa amaphilizi ukulungisa amasotsha omzimba ukuze bevikeleke emkhuhlaneni.

Umuthi owokufaka emehlweni uma ebuhlungu. Abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wamehlo bahamba esibhedlela besiyathola usizo. Imithi yamehlo ithengiswa ezitolo kumbe ithathwa esibhedlela.

Imithi eyelapha imikhuhlane wamehlo itholakala ezindaweni ezitshiyeneyo ezibhedlela kumbe ezitolo umkhuhlane wamehlo uvame ukubamba abantwana abancane.

Ibhokisi lembodlela encane eyomuthi abantu abanatha imithi bakhuthazwa ukuthi babale okubhalwe emabhokisini wemithi ukuze bakwanise ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo .

Amaphepha lamabhokisi amaphilisi abhaliwe ukuze abantu bebale bebekwazi ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo ngoba angasetshenziswa kubi ayingozi emzimbeni yabo.

Igabha lamaphilisi amaphilisi anceda kakhulu emzimbeni yabantu amanye ayenza amasotsha omzimba athole amandla avikele abantu abanengi emkhuhlaneni etshiyeneyo

ibhokisi lephepha lamaphilisi ibhokisi libhalwe ukuthi amaphilisi anathwa njani bjalo asebenza njani emzimbeni yabantu kubalulekile ukuthi abantu babale bengakanathi amaphilisi

Isilungulela ngumkhuhlane okhathaza abantu kakhulu. Abantu abalomkhuhlane wesilungulela bathenga imithi ezitolo kumbe ukuthatha imithi esibhedlela ukuze beyehlise ubuhlungu.

Amabhokisi awamaphilizi, amaphilisi atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo, abanye abantu abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba esibhedlela besiya dinga amaphilisi kumbe ukuthenga ezitolo.

Esibhedlela kulemtshina emikhulu esetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu. Eminye imtshina isetshenziswa uma umuntu engezelelwa igazi kumbe amanzi emzimbeni.

Esibhedlela balendawo ethengiswa khona imithi lamaphilisi ukuze abagulayo kumbe abagulelwayo bangadubeki bedinga amaphilisi kwezinye indawo.

umuthi onathwa uma umuntu ekwehlela abantu abanengi babanjwa yimkhuhlane yesifuba bahamba besiyadinga imithi esibhedlela kumbe ezitolo ukuze behlise ukukwehlela

Umuthi wokukhwehlela onikezwa abantwana. Abantu abanengi kumele bafundiswe ukuthi abantwana balemithi yabo benganikezi abantwana imithi yabadala ngoba iyabalimaza.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu abagulayo kodwa uma umuntu engela lwazi lokusebenzisa amaphilisi kumele ahambe esibhedlela ukuze bamphathise.

Imbodlela encane yomuthi. Imithi eminengi isebenza emzimbeni yabantu kusiya ngomkhuhlane olomuntu. Abantu bahamba besiyathatha imithi ezibhedlela kumbe besiyathenga ezitolo.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu abagulayo, kutholakala okunye okusetshenziswa ngabantu okufana lamasepa okugeza lamafutha.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo, njalo alapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela, besiyanikezwa amaphilisi, ngodokotela, ngoba bangazithengela, banganatha amaphilisi angayisiwo,

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngamabala angathi makhudlwana. Abantu abanatha amaphilisi bakhuthazwa ukuthi babale okubhalwe emabhokisini awamaphilisi ukuze bangaphambanisi ukunatha amaphilisi.

Umuthi osetshenziswa ukufakwa emakhaleni. Ikakhulu uma evalekile. Imithi isebenza kakhulu, ebantwini abagulayo. Abanye bahamba besiyayithenga, ezitolo. Abanye bahamba besiyathatha ezibhedlela.

Iphepha lamaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu abagulayo njalo atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo. Abanye bahamba besiyathatha esibhedlela , abanye bayathenga ezitolo.

Amaphilisi, amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi uma begula, njalo atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo. Abanye bahamba besiyathatha ezibhedlela, abanye bahamba besiyathenga eztolo.

Abantu abagulayo kwesinye isikhathi baphelelwa ngamanzi emzimbeni wabo lokunye okufunwa ngumzimba. Lokhu kuyangezelelwa esibhedlela ukuze labo bathole amandla.

Umuthi wokukhwehlela. Abantu ababulawa yimkhuhlane wesifuba badinga imithi esbhedlela kumbe eztolo. Imithi iyayenza umkhuhlane uyehle kumbe uphele.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo. Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu kumele babekwazi ukunatha amaphilisi ngendlela eyiyo.

Abantu ababulawa yimikhuhlane wesilungulela bahamba besiyadinga imithi eztolo kumbe ukuhamba ezibhedlela besiyathatha imithi. Bakhuthazwa ukubala okubhalwe emagabheni awemithi.

Amaphilisi, abantu abanengi bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini kumbe emaphepheni awamaphilisi ukuze bebekwazi ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo .

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhendlela banikezwe amaphilisi ahambelana lemkhuhlane yabo hatshi ukuthenga amaphilisi bengalalwazi.

Amabhokisi amathathu lephepha lamaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi abagulayo, kodwa abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini amaphilisi, ukuze babekwazi ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo.

Amakhadibhokisi awemithi esetshenziswa ukwelapha amaphaphu. Abantu abanengi bahamba ezibhedlela uma begula. Lokhu bakwenzela ukuthi bathole usizo njalo banikezwe imithi ehambelana lemkhuhlane yabo.

Istolo esthengisa imithi lamaphilizi okusetshenziswa ngabantu mabegula sithengisa ezinye izinto ezisetshenziswa ngabantu ezifana lesepa lamafutha.

Ibhokisi lamaphilisi , abantu abagulayo banatha amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni yabo. Bathenga amaphilisi endaweni ezithengisa amaphilisi le mithi etshiyeneyo.

Isandla esibambe iphepha lamaphilisi, kulebhokisi elibhalwe ngamabala amancani .Kutshengisa abantu ukuthi amaphilisi asetshenziswa njani.

Amabhokisi aweemithi enikezwa abantwana uma begula. omama kumele babale okubhalwe emabhokisini ,ukuze bengaphambanisi uma benika abantwana imithi.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngamabala abomvu abantu kumele babale okubhalwe emabhokisini amaphilisi ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Imbodlela elamaphilisi ibhalwe eceleni ukuthi amaphilisi asetshenziswa kanjani. Amaphilisi lawa anathwa ngabantu abadubeke emoyeni yabo.

Ibhokisi lamaphilisi, amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wetshukela. Abantu abagulayo umkhuhlane wetshukela bahamba besiyathatha amaphilisi ezibhedlela kumbe ukuyathenga ezitolo.

Ibhokisi elilomuthi osetshenziswa ngabantu ababulawa yimkhuhlane wamehlo . Abantu kumele bekwazi ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo.

Imbodlela yomuthi imbodlela ilephepha elibhalwe ngamabala abomvu lamanye amnyama kubhalwe ukuthi umuthi usetshenziswa kanjani.

Ibhokisi elilembodlela yomuthi eceleni. Umuthi uyasetshenziswa ngabantu abanengi. Kodwa abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe ebhokisini kumbe embodleleni ukuze bakwanise ukusebenzisa umuthi ngendlela eyiyo

Amabhokisi awamaphilisi. Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi ezitolo. Bakhuthazwa njalo ukuthi babale okubhalwe emabhokisini ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Amabhokisi amabili awomuthi wokukhwehlela , abantu abesifuba badinga imithi yokunatha ukuze isifuba siphele.

Igabha lamaphilisi. Eceleni kwegabha kulamaphilisi. Asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo uma umuntu egula.

Ibhokisi letshubhu yomuthi ofakwa emakhaleni abantu kumele bahambe esibhedlela besiyathola imithi bebhalelwa ngodokotela ukuze babekwazi ukuyisebenzisa uma begula.

Ibhakane elincane elibhalwe ibizo njalo elikhomba khona indawo lapho abantu befundiswa ngokukhululeka ezinhliziyweni zabo ukuze bengabanjwa yimkhuhlane wengqondo.

Untombazana otshenisela ukukhathazeka emoyeni wakhe uyakhala kulabanye emaceleni kwakhe abamduduzayo. Abantu kumele bathole usizo uma kukhona okubahluphayo.

Abantwana, abahlanganisela amantombazana labafana. Abakhanya bevela ezimulini ezidubekayo. Umphakathi uyakhuthazwa ukuncedisa abantu abadubekayo. Ukuze baphile kuhle labo.

Isifundi esifundela ukuba ngudokotela sisebenzisa udoli njengomuntu. Sihlabe udoli enhliziyweni ukuze abone ukuthi inhliziyo isebenza kanjani.

Abantwana beskolo bakhanya bejabulile kakhulu batshengisa izinto abazilungisileyo ngezandla zabo. Abantwana kumele bafundele imisebenzi yezandla.

Ubaba obulawa ngumkhuhlane wamehlo . Abantu abanengi abale mkhuhlane yamehlo bakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela ukuze bathole usizo.

Umfana ogulayo esibhedlela udokotela usebenzisa umtshina omkhulu ukwelapha umfana ongezwa kuhle abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Abavela kugatsha olubona ngezempilakahle bafundisana ukuthi bangavikela kanjani imikhuhlane engalaphekiyo ,imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini.

Esbhedlela umama ulele embhedeni ubulawa lizinyo, umongikazi uyalikhipha izinyo. Abantu abanengi bahamba esbhedlela ukuze bakhitshwe amazinyo uma ebuhlungu.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi zilakho ukuthengisa ezinye izinto ezifunwa ngabantu ezihlanganisela amafutha, amasepa okugeza lokunye okufunwa ngabantu.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi, abantu bahamba endaweni ezitshiyeneyo besiyadinga imithi uma begula. Abanye bahamba ezitolo abanye bahamba ezibhedlela.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi zitholakala endaweni ezinengi kakhulu. Abantu abanengi abagulayo behluleka ukuthenga amaphilisi kumbe imithi ngoba bengela mali njalo intengo yamaphilisi ikhwela nsukuzonke.

Indawo enhle eyakhwe kuhle kakhulu kulesitolo esthengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu okufana lamasepa lokudla kwabantwana .

Isakhiwo esihle, yikho lapho okuthenga khona abantu amapilisi lemithi uma begula. Abantu abanengi abagulayo kumele banathE amapilisi kumbe imithi ukze bahlise ubuhlungu emzimbeni.

Amaphilisi atholakala endaweni ezitshiyeneyo. Asebenzela kuhle abantu, ngoba ayehlisa ubuhlungu abaphakathi kwabo. Abuye abelaphe, uphele lowomkhuhlane. Akhalela, ukusetshenziswa kuhle, ukuze angabi yingozi, emzimbeni yabantu.

Amabhokisi awamaphilisi, amaphilisi etholakala ezindaweni ezitshiyeneyo, abanye bahamba besiya thatha ezibhedlela, abanye bahamba ezitolo besiya thenga

Isitolo esithengisa amaphilisi, lemithi esetshenziswa ngabantu abagulayo. Kutholakala okunye okusetshenziswa ngabantu, okufana lamasepa, lamafutha

Amaphilisi, abagulayo banatha amaphilisi . Bakhuthazwa njalo ukuthi babale okubhalwe emaphepheni awamaphilisi ukuze bakwanise ukuwasebenzisa ngendlela efaneleyo .

Imithi , abantu abanengi basebenzisa imithi uma begula bahamba besiyathatha ezibhedlela kumbe ukuyathenga ezitolo. Ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Imithi itholakala ezindaweni ezitshiyeneyo, abanye abagulayo bahamba esibhedlela besiyanikezwa imithi, abanye yibo abahamba ezitolo besiyathenga imithi lamaphilisi.

Amaphilisi lemithi okusetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo kutholakala ezindaweni ezinengi. Abantu bahamba ezibhedlela besiyadinga imithi kumbe ezitolo.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ibizo lesitolo esithengisa imithi lamaphilisi, imithi lamaphilisi kutholakala endaweni ezitshiyeneyo, ezitolo kumbe eZibhedlela.

Isitolo esithengisa amaphilisi lemithi okutshiyeneyo okusetshenziswa ngabantu abagulayo. Abantu abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyathenga imithi.

Isihlahla esisesangweni lesitolo esithengisa imithi lamaphilizi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu bahamba besiyathenga amaphilisi uma begula.

Izindawo ezithengisa amapills lemithi sezinengi kakhulu kodwa abantu bayehluleka ukuthenga amapills lemithi loba begula ngoba intengo yamapills isiphezulu kakhulu

Esitolo esthengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabagulayo. Kutholakala okunye okusetshenziswa ngabantu okufana lamasepa lamafutha.

Indawo elungiswe kuhle lapho okule stolo esthengisa imithi lamaphilisi .Kulebhakane elibhalwe ibizo lestolo .Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi estolo.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi abantu abanengi abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba esibhedlela besiyadinga imithi abanye bahamba ezitolo besiyathenga imithi lamaphilisi.

Amaphilisi atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo, ezitolo kumbe ezibhedlela. Abantu bahamba besiyadinga amaphilisi uma begula.

Indawo wthengisa imithi lamaphilizi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini kulamabhokisi awemithi lamaphilizi atshiyeneyo.

Isakhiwo esikhulu kakhulu kulapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Estolo esthengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu uma begula kutholakala okunye okuhlanganisela amasepa lamafutha .

Amabhokisi amanengi awemithi, imithi isetshenziswa ngabantu abagulayo bahamba besiyathenga esitolo ikuthengiswa khona imithi lamapills

Kulezinsuku zinengi izitolo ezithengisa imithi. Kuqakathekile ukuthi umuntu engagula eqonde esibhedlela. Esibhedlela bazombhalela incwadi eyokuthenga imithi. Abantu akumelanga bethenge imithi ezindaweni ezingahlelekanga.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi kulebhakane elikhulu elibhalwe ibizo lesitolo abantu bahamba esitolo besiyathenga imithi uma bengezwa kuhle.

Indawo ethengiswa imithi lamaphilisi ,okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba kuleyo ndawo besiyadinga amaphilisi uma begula.

Indawo ethengisa amaphilisi, lemithi etshiyeneyo, esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kulamabhokisi alamaphilisi.

Estolo esthengisa imithi lamaphilizi kulamabhokisi atshiyeneyo awamaphilizi, abantu bahamba besiyathenga amaphilisi uma begula.

Estolo esithengisa imithi lamaphilisi. Abantu bahamba besiyathenga imithi kumbe amaphilisi uma bengezwa kuhle. Kutholakala njalo ezinye izinto ezisetshenziswa ngabantu

Estolo esthengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu uma begula .Silama bhokisi amaphilisi .Abantu abanengi bahamba estolo besiyathenga imithi lamaphilisi .

Abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane etshiyeneyo bahamba befundisa abantu ukuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo ikakhulu engalaphekiyo.

Abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo, abahlanganisela abantu abadala labantwana, balande ukuzofundiswa ukuziphatha kahle, kanye lokuzivikela emikhuhlaneni engelaphekiyo.

Abasakhulayo abavela kugatsha lwezempilakahle bahamba bekhankasa befundisa abantu ngokuziphatha kahle, ngokuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo.

Esibhedlela udokotela ukhulumisana lomfana omncani embuza ukuthi uhlutshwa yini abantu abanengi bahamba esbhedlela uma begula.

Imikhuhlane eminengi engelaphekiyo ihlukuluza abantu kakhulu. Abazempilakahle bahamba behlaba abantu bebavikela emikhuhlaneni engelaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemkhuhlane langempilakahle yabantu abahlanganisela obaba labomama bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ebantwini bahamba befundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Ubaba ohlolwa igazi ukuthi lihamba njani emzimbeni. Abantu abanengi balemikhuhlane etshiyeneyo. Abaveka kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane bahamba befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Abavela ezindaweni ezitshiyeneyo abahlanganisela obaba labomama, babuthene. Balande ukuzofunda ngokuziphatha kahle langokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abavela kugatsha olubona ngovikelwa kwemkhuhlane bafundisa abantu ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi njalo babahlaba ama jekiseni okuvikela imikhuhlane leyi.

Abantu abasebenza kugatsha lwezempilakahle basemhlanganweni lapho abakhuluma ngokuvikelwa kwemkhuhlane ebantwini, ikakhulu imkhuhlane engalaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngempilakahle yabantu, bebona njalo ngokuvikela kwemkhuhlane ikakhulu engelaphekiyo bahamba befundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni eminengi.

Abantu abanengi abahlanganisela abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwelizwe bahlanyela amaluba. Amaluba lawa asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi.

Abavela kugaja olubona ngokuvikwela kwemikhuhlane etshiyeneyo, bafundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni , njalo ngokuvikela ukuthi ingamemetheki.

Esibhedlela esikhulu kulabantu abasebenza kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane. Bafundisa abantwana besikolo ukuthi bangazivikela kanjani emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abasakhulayo abahlanganisela amantombazana labafana, bahamba befundisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bazivikele kuyo.

Abantu abavela kugatsha lezempilakahle bafundiswa ukuthi imikhuhlane eminengi imemetheka kanjani, njalo abantu bangavikelwa kuyo kanjani.

ibhokisi legabha lomuthi lejekiseni umuthi lo usetshenziswa ngo dokotela ukuhlaba omama ukuze bangazithwali uma bengakafuni

Uthando luhle ngoba luyenza abantu behlale bejabulile bengakhathazeki emoyeni. Umama lobaba uma bejabulile bakhululekile ezinhliziyweni zabo.

Umongikazi ulalela ukudlala komntwana esiswini sikamama. Omama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela besiyahlolwa.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemkhuhlane engalaphekiyo leminye elaphekayo balomhlangano befundisana ukuthi imikhuhlane enjalo ingavikelwa njani ikakhulu imkhuhlane yasemacansini.

Ukuthandana yinto enhle kakhulu. Uma kulomuntu okuthandayo inhliziyo ihlala ikhululekile njalo ukukhululeka kwenhliziyo kwenza umzimba uzikeleke emkhuhlaneni.

Ubaba obala ibhuku lomtanakhe. Obaba bakhuthazwa ukuthi babeseduze labantwababo ikakhulu abangabafana ukuze babafundise impilo

Untombazana unatha amanzi evela gijima. Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bayenze imidlalo etshiyeneyo ngoba iyaphathisa kakhulu ekuvikeleni umzimba emkhuhlaneni emnengi.

Abavela kugaja lweze mpilakahle bafundisa abantu ukwenza imidlalo etshiye tshiyeneyo imidlalo iyenzakala ukuvikela abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo

Untombazana unatha amanzi evela gijima. Imidlalo etshiyeneyo iyenza imizimba ihlale ivikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo

Umfana lentombazana abayenza umdlalo wokugijima. Ukugijima kuyenza umzimba uthole amandla njalo kuyavikela umzimba emkhuhlaneni emnengi.

Ukwelula umzimba yinto eyenziwa ngabantu abanengi kakhulu lokhu bakwenzela ukuthi imzimba yabo ihlale ivikelekile emkhuhlaneni eminengi.

Ukwelula umzimba kuhle. Abantu abanengi bakhuthazwa ukwenza imidlalo eyelula imzimba ngoba kuyabavikela emkhuhlaneni eminengi baze bahlale bajabulile.

Abantu abanengi bathanda ukwenza imidlalo elula emizimba yabo lokhu bakwenzela ukuthi imizimba yabo ingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Untombazana uyenza umdlalo wokwelula umzimba wakhe. Abantu abanengi bathanda ukwenza imidlalo yokwelula umzimba ngoba kuyabavikela emkhuhlaneni eminengi.

Imfanekiso yabantu abenza imidlalo elula imizimba yabo. Abantu bakhuthazwa ukwenza imidlalo elula imizimba, ngoba kuyabavikela emkhuhlaneni.

Ubaba okhothemeyo ebambe idolo ekhanya ukuthi kade egijima, imidlalo eminengi ilungele imizimba yethu iyasivikela emkhuhlaneni.

Indizamtshina ethwala imithi lamaphilizi lokunye okusetshenziswa esibhedlela inceda kakhulu ngoba imithi izabe ikhona esibhedlela.

Izinto ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela ezifana lesigelo amagulovisi lokunye abakusenenzisayo ukuze umsebenzi wabo uphutshe.

Imtshina, esetshenziswa ezibhedlela. Imtshina leyi, iyenza imisebenzi etshiyeneyo. Ikhona eminye imitshina esebenza ukubona ukuthi igazi lihamba njani emzimbeni.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu izihlahla ezinengi zelapha imikhuhlane eminengi abantu kumele basebenzise izihlahla uma begula.

Izihlahla ezitholakala egangeni abantu abanengi sebesebenzisa izihlahla ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu iyakhuthazwa ukuthi abantu bayisebenzise ngoba ilungele imzimba yabo.

Imithi yesintu imila kumbe ithathwa noma ngaphi. Emfuleni, egangeni kumbe emagumeni imithi yesintu iyatholakala. Abantu bakuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo.

Imithi yesintu. Abantu basebenzisa izihlahla ezitholakala egangeni. Ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, njalo imithi leyi, isebenza kuhle emzimbeni yabo.

Amahlamvu ezihlahla asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abanye basebenzisa amahlamvu awomileyo, abanye basebenzisa amahlamvu amanzi.

Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezitshiyeneyo eminye imithi itholakala emasimini abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu babona ibasebenzela kakhulu.

Izihlahla ezinkulu ezilahlamvu angathi amhlotshana zisebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Imithi yesintu yayivelwe isentshenziswa kusukela mandulo. Abantu kathesi sebekhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yethu njalo itholakala lula.

Izihlahla zeganga, izihlahla zeganga ziyimithi elapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola

Izihlahla ezinengi lamaluba atholakala egumeni kuyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu.

Amaluba ezihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala emagumeni loba egangeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini

Imithi yesiNtu sithanda ukusetshenziswa ngabantu abanengi ngoba itholakala lula. Bayahamba besiyagebha imithi egangeni.

Okuyisihlahla okukhula kunaba okutholakala phakathi kwamatshe okulamahlamvu amane. Kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu isetshenziswa kakhulu ngabantu lezinsuku, itholakala egangeni, abantu abanengi basebenzisa amahlamvu ezihlahla ikakhulu.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni zisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abantu basebenzisa amahlamvu ikakhulu

Amaphilisi amanengi alungiswa ngezihlahla zesintu kumbe amaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, izihlahla ezinengi egangeni ziyimithi esebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abalejwabu elingalunganga, bakhuthazwa ukuthenga imithi eyalungiswa ngezihlahla zeganga kumbe ngamaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni. Lokhu kuzayenza ijwabu labo libelihle kakhulu.

Isihlahla sama grapes sinikeza izithelo ezimnandi kakhulu siphinde sisetshenziswe ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo .Abantu bahlanyela ama grapes emagumeni abo .

Inhlaba ilungisa izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabantu ezifana lamafutha amasepa lemithi elapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Kulabantu abalolwazi ngemithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo, bahamba egangeni besiyadinga imithi babuyelayo beyilungise bethengisele abantu.

Imithi yesintu, abantu abanengi sebehlanyela imithi yesintu ukuze belaphe imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu ilungele imizimba yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ezitholakala egangeni lezinye izihlahla ezitholakala emagumeni kanye ngamaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni abo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso kababa othengisa imithi yesintu efakwe emagabheni. Ngaphansi komfanekiso kubhalwe ukuthi imithi leyi isetshenziswa kanjani.

Igabha lamaphilisi avela kucompany elungisa amaphilisi isebenzisa izihlahla zeganga. Abantu abanengi bathenga lawa maphilisi ngoba esebenza kuhle emzimbeni yabo.

Amagabha awamapilisi. Amapilisi amanengi alungiswa yizilimo ezilinywa ngabantu emakhaya kumbe izihlahla ezitholakala egangeni. Amapilisi anjalo asebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi ebantwini . Abantu bahamba egangeni besiyathatha amahlamvu ezihlahla uma begula .

Okuyisihlahla okukhula kuthandela umduli kumbe esinye isihlahla okulamahlamvu amancane kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo, abantu bakhuthazwa ukusebenzisa ikakhulu amahlamvu ezihlahla ukwelapha imikhuhlane.

isihlahla esilapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi sebehlanyela izihlahla ngoba bazisebenzisa ukwelapha imikhuhlane emnengi emzimbeni yabantu

Imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane eminengi kulungiswa yizihlahla ezitholakala egangeni kumbe emagumeni. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba isebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Iphepha elilebizo lekhampani elungisa imithi yesintu abantu sebesebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo.

Amagabha alomuthi wesintu, abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba itholakala lula njalo isebenza kuhle emzimbeni

Igabha elibomvu elilomuthi wesintu abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola njalo isebenza kuhle emzimbeni yabo.

Imithi yesintu ethengiswayo . Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu .Ngoba ilungele imzimba yabo .

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu basebenzisa amahlamvu ikakhulu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza isihlahla lesi sisetsheenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu abantu sebesebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola

Imithi eminengi etholakala egangeni, iyasebenza kakhulu ekulapheni imikhuhlane emizimbeni yabantu. Abantu basebenzisa ama hlamvu kakhulu

Kusukela mandulo imithi yesintu yayivele isetshenziswa ngabantu, kodwa yayisetshenziswa ngabantu abalolwazi lokusebenzisa imithi yesintu .Kulezinsunku abanengi bafundiswa ukusebenzisa imithi yesintu baze babhalelwe phansi ukuthi isebenza kanjani.

Izihlahla ezinengi, ziyimithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Abantu abanengi baya egangeni, ukuyadinga imithi yesintu, nxa begula. Mihle yona ngoba isebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Imithi esetshenziswa ngabantu abanengi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, itholakala egangeni. Abantu abanengi basebenzisa amahlamvu ezihlahla.

Ama company semanengi afundisa abantu ukusebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu yayivele isetshenziswa kusukela emandulo. Lakathesi abantu bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iphathisa abantu kakhulu.

Iluba elitholakala noma ngaphi, lasemagumeni abantu bayalithola. Lisebenza ukwelapha imkhuhlane eminengi kakhulu. Abantu bazame ukulisebenzisa iluba ukuze bathole ukuphila kuhle.

Umfanekiso wesihlahla esilamaluba. Isihlahla lesi sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi. Ngaphansi komfanekiso kubhalwe ukuthi isihlahla lesi sisetshenziswa njani uma abantu beselapha ogulayo.

Imkhuhlani isiminengi kakhulu abantu bakhuthazwa ukusebenzisa ithi yesintu ngoba ilula ukuyithola njalo iyasebenza kakhulu emzimbeni yabantu.

Umfanekiso wesihlahla esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo . Imithi yesintu iyasetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu .

Amakhowa asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo asetshenziswa njenge stshebo esimnandi kakhulu. Abantu abanengi badla amakhowa ngoba alungele imzimba yabo .

Umfanekiso wesihlahla lamaluba, amaluba lezihlahla ezinengi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu kumele bekhuthazwe ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo.

Isihlahla somgwava sidume kakhulu lezinsuku ukuba silapha imkhuhlane eminengi. Abantu abanengi basebenzisa amahlamvu omgwava ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

amahlamvu ezihlahla asetshenziswa kakhulu ekwlapheni imikhuhlane eminengi abantu bafaka amahlamvu amanzini benathe kodwa abantu bakhuthazwa ukuthi babelolwazi olokusebenzisa imithi yesintu ngoba eminye iyalimaza

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo, asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imzimba yabo njalo ilula ukuyithola.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu abanye basebenzisa amahlamvu abanye basebenzisa amaluba . Imithi yesintu iyasetshenziswa ngabantu abanengi ngoba ilula ukuyithola .

Izihlahla ezinengi ziyelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Abantu kumele bafundiswe ukusebenzisa imithi etshiyeneyo ngoba imithi yesintu ilula ukutholakala.

Imikhuhlane eminengi ebulala abantu iyalatshwa ngemithi yesintu iphele abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imzimba yabo njalo isebenza kakhulu.

Imithi isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukuhlanyela imithi emagumeni abo ukuze ibaphathise uma sebegula ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu ilungele imizimba yabantu. Abantu abanengi sebekhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola njalo isebenza kuhle emzimbeni yabo.

Umfanekisa wesihlahla esitholakala ezingadini. Isihlahla lesi sisebenza ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abanye basidla njengombhida

Imithi yesintu. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu uma begula. Abanye banatha kuphela imithi yesintu noma bengaguli ukuzivikela emkhuhlanene etshiyeneyo.

Iphepha elilomfanekiso wemithi yesintu ngaphansi kwemfanekiso kubhalwe ukuthi imithi leyi isebenza njani emzimbeni yabantu njalo isetshenziswa njani. Abantu kumele babale okubhaliweyo ukuze bakwanise ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo.

Izihlahla ezitholakala egangeni. Izihlahla ezinengi sezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ezitholakala egangeni kumbe emagumeni lasezingadini, asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu, ngoba ilula ukuyithola.

Amaluba amahle atholakala emagumeni kumbe ezikolo. Amaluba lawa asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umfanekiso wesihlahla osephepheni isihlahla lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ephepheni kubhalwe ukuthi isihlahla lesi sisetshenziswa kanjani.

Umfanekiso wesihlahla esitholakala noma emasimini. Ngaphansi kwesihlahla kubhalwe ukuthi isihlahla lesi sisebenza njani ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Iphepha elilomfanekiso wesihlahla esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emizimbeni yabantu ngaphansi komfanekiso kubhalwe ukuthi isihlahla lesi sisetshenziswa kanjani.

Umfanekiso wesihlahla esisetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane eminengi, kubhalwe ukuthi isihlahla lesi selapha njani imikhuhlane.

Isihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza lamaluba angathi abomvu. Isihlahla lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.